kushe hiillanchatti mel"ido meretaa imotay leemisuwaasi jabaanay udulay udula mittay hegaanne hegaa milatiyaageti beettoosona.

Cora asaa giddon issi aaway Wolaytta wogaa maayuwa maayyidi qoophiya wottidi maccamiyaa oyqqidi asaa giddon eqqiis.